Exɔtula aɖewo le exɔ tum le teƒe aɖe eye eɖewo le ekpe ɖom, wodo ga kukuwo vovovowo, eɖewo le zɔzɔm eye ame ɖeka hã da asi ɖe ekpea dzi hele nɔvia ƒe dɔ si wɔm wole la kpɔm.

wumitɔɖewo le abó ƒom le abó ƒoƒe wɔmitɔ siawo le keke dzi eye wonye nyɔŋuwo sɔŋ le afisi wóle la exɔɖewo le wóƒe megbe dome eye atsiaɖewo hɔ̃ le afisi ke wóle aboa ƒom le

Emɔdododɔlawɔla aɖewo le dɔ wɔm le teƒe sia, eŋu aɖe le eke si ke wònya la kɔm ɖe emɔ dzi eye ame aɖewo le etem kple ati si ke le wo si wodo ga kuku eye wodo ta legbe kple awu vovovowo.

Ame aɖewo le suku eye wole nusrɔm le woƒe kɔmpuitawo dzi wo katã wonɔ anyi ɖe kplɔ ŋti ree eye nufiala le woƒe ŋgɔdze henɔ nufiafia wɔm nawo

Ameha aɖewo le exɔ aɖe me eye ameha siawoa eɖewo nye wɔmitɔwo, eɖewo hã menye wɔmitɔwo o, eɖewo le zɔzɔm eye wɔmitɔ ɖewo le woƒe keke viwo me, amea ɖewo do tra..tra legbee eye ɖewo hã do ta kpui.

Edunyahela asi nam eyometsilawo eye wo katã wòle dzidzɔ kpɔm le enu. Amewo le woƒe mɔƒonu ɖe asi hele foto ɖem mee eye eɖewo hã Do woƒe asiwò ɖa be yewoa na asie.

Dzɔdzɔm me tata ɖe le ɖem fia be efia aɖe le esɔ dzi eye wodo go nyɔnu wòa me eve aɖe. Nyɔnua ta àxɔ eye wò bla ta. Ɖeka le eyome hedo edzi kple anyi. Ame aɖewo le esɔ̃tɔ yome eye wole ɖoɖo ƒom.

Kɔmpitadɔwla aɖewo le xɔ aɖe me eye wo le kɔmpita dɔ wɔm kple ŋkubia. Wo nye ame wɔme etɔ̃ eye ŋutsu wɔme eve le wo dome. Nyɔnuvi ɖeka hã le wo dome eye wokɔ eƒe ŋku kɔ da ɖe kɔmpita dzi hele ekpɔm.

Ɖevi ɖekadze aɖewo le abɔ ƒom le eƒuta, wodo awu vovovo kple takpui vovovowo, wonye ɖeviwo sɔŋ eye wole abo sia ƒom kpl ŋusẽ, eɖewo le du dzi le aboa yome

emɔdodo dɔ ɖe le dziyim le mɔdodo gã ɖe dzi emɔdolawo le edɔ ɖe wɔm le mɔdzi eye emɔdola siawo le awu aŋtsiɖiɖi kple blu me eɖewo dzeklo eye eɖewo le tsitre hele eŋu

Nufiala le le nu fiam sukuvi aɖewo woame etɔ̃ hele wofiam ale si woawɔ mashiniwoe eye woaza dziɖegbekawo be woawɔ dɔ abe ale si wokpɔnɛ le woƒe ŋkuwo dzi ene.

Ame aɖewo le ƒuƒoƒo me le exɔ aɖe me eye atsi kple nanewo le wo domi. Wonɔ anyi hã ɖe ata ata me eye wo le dukplɔ aɖe ƒe tata ɖe asi eye woŋlɔ nu vovovo aɖewo ɖe pɛpa dzi hedo ɖe di.

Ŋutsu aɖewo kple nyɔnu aɖewo le ameɖibɔ me. Wolé sofi ɖe asi eye wobe ɖewo ɖɔ kuku eye eɖewo hã ɖɔ gaŋkui. Wole ke kum le kɔkɔm ɖe ɖaka dzi le amekuku do la me.

Esrɔ̃ɖeɖe wɔna aɖe le edzi yim le dzixɔ aɖe tame eye dziƒoxɔ bubuawo hã woƒo xla wo. Esrɔ̃ ya ɖelawo le awu ʋɛ̃ kple awu yibɔ me. Eɖewo nɔ anyi eye ame si le srɔ̃ ɖem la le tsitrenu kple srɔ̃.

Anyigba tutu la ɖe le anyigba tutu dɔ le wɔm le exɔ ɖe me, eye wo do trɔza, edo awu abɔ legbee, eye wo ko eprɔn blu kɔ ble edzie, elé anyigba tutu tsia ɖe ashi eye wo ko eto seŋu ŋu kɔ tso eto.

Exɔtutuwɔna aɖe le edzi yim le edu aɖe me eye ŋutsu xɔtula lé agbawo le ta hele eke alo ekɔ nyanya ku mee, eɖewo do ta kpui eye eɖewo do ta legbee, wobla ta afi lé agba siawo ɖe ta.

Meli aɖe si wowɔ le abe aƒe ene le tsaƒu dzi eye le eme la ame gbɔsɔsɔme aɖewo le eme. Exɔ vovovowo le meli sia me eye ame aɖewo le meli sia me le etsi ƒum.

Katsi tsatsa ɖe le dzi yim ls teƒe ya. Ame vovovowo le afiya be yewoa ƒle sika nuwo. Ame ɖeka kɔ nane kɔ ɖɔ ŋku he ls sika ŋuawo kpɔm eye adzra ɖe enya me ne.

Aboƒoƒo wɔna aɖe le edzi yim le teƒe aɖe eye aboƒola siawo wonye ŋutsuwo ɖeɖe sɔŋ. Eɖewo do awu ʋi kple takpi yibɔ eye ɖewo hã do awu gbemu kple takpi yibɔe. Wo le abo sai ƒom kple ŋkubia.

Woɖo atsyɔ̃ na xɔ sia me kple zikpi kple ekplɔ̃ ɖewo. Eye edrɔ̃ ɖe hã le xɔ sia me. Eye woɖe enu vovovoawo ɖe dzi abe gbalẽ, glasikɔpo kple eseƒoƒo aɖewo ene. Tiivi hã le eglia ŋu.

Amea ɖewo le mɔ zɔm le tɔdziŋu aɖe me eye afɔkutɔ ya tɔdziŋua enyrɔ ɖe etɔ me, wo katã wole tsi ya ƒum kple susu be yewoado go, amea ɖewo hã ku ɖe tɔdziŋu si ke le nyɔnyrɔm ŋuti le etɔ me.

Dziƒoxɔ nyakpɔ nyui aɖe ya amevovovowo le xɔame ame aɖewo le dziƒo zɔm eye ame aɖewo le anyigbã zɔm ame aɖewo le wonɔewo ɖe asi eye ɖewo kpla woƒe bagiwo

Agbasasãtutu dɔ ɖe le edzi yim le dua ɖe me eye eʋua ɖeo le agba sike wotu vɔ la dzi zɔm. Mashin kple gakpo kple ekpaɖo hã wole teƒe ya.

Edɔwɔlawo le ketekemɔ dom le du aɖe me. Wo katã wo le dɔ wɔm kple ŋkubia. Eɖewo bɔbɔ eye wo le dɔ wɔm eye eɖewo bu le gakpo kple wo tɔwo ɖe asi hele yiyim le gbɔgbɔm. Wo katã woɖo ga kuku ʋi.

Dɔwɔla aɖewo le dɔwɔƒe aɖe eye ɖewo le gakpo blam ɖe ha nɔ anyi ɖe gakpoa dzi eye woɖɔ gakuku masini vovovo aɖewo le teƒea eye aŋego gbemumu aɖe ha le teƒea

Sukuvi aɖewo le suku eye wo le nu srɔ̃m le sukuxɔ aɖe me. Nu si srɔ̃m wo le la enye ale yi ke wosina dziɖegbekaɖi hafi wozuna edzoe. Wo katã wo le emo vevime eye wo le enusɔsrɔ̃ sia wɔm.

Tsigã aɖe dzadzam le du aɖe me eye amewo le tsia gbe etsia ɖɔ ɖe anyigbã ame aɖewo le xexi te hele tsia me zɔm fiase aɖewo le afi ya godzi abe enudzraƒewoe ene emɔ dzi katã yɔ kple tsi fuu

Nyɔnu aɖe kple evia wole woƒe aƒe aɖe me eye le aƒe sia me la, ati vovovo kple seƒoƒo vovovowo li, nyɔnua kple via wole eseƒoƒoa ɖewo dom ɖe zevi aɖewo me le afi sia.

Moto gbogbo aɖe wopaki ɖe teƒe aɖe yike nye mo dzi moto sia wole kɔla vovovo me eye afisi wopaki woɖo atiwo kple mɔdzikaɖiwo ha li eye nanewo le moto ƒe megbedome

Ɖevi aɖewo le aƒe aɖe me eye aɔe sia nye anyixɔ kple zingli. Wonye ɖevi woame etɔ̃ eye nyɔnu metsitsi aɖe nɔ anyi ɖe exɔ ɖeka ŋu. Ɖeviawo kɔ reɖio da ɖe wo ɖokui gbɔ eye wolé dziɖegbe kaɖi nane le asi.

Sukuvi aɖewo kple woƒe nufialawo le fefe aɖe ƒomevi alo ampetutu wɔm. Eŋufiala kple ɖevi aɖe woame etɔ̃ wole tsitreŋu eye wole ampe sia tum kple dzidzɔ. Nufiala bubu hã ɖo gaŋkui hele afi ma le ŋu kom.

Yevu nyɔnu kple yevu ŋutsuwo le ŋuƒoxɔ aɖe tum ɖe egbe aɖe me. Woɖo gakpowo ɖe ŋuƒoxɔ sia nu eye exɔ sia nye dziƒoxɔe. wo katã wo le dɔ wɔm eye eɖewo hã de exɔ me le dziƒo.

Edu aɖe metɔwo nye nyɔnuwo sɔŋ hedo awu ŋkume ɖeka, etsatsitre ɖe fli me, helé wo nɔ nɔewo be asi le asi le dziɖegbe kaɖi tsitsi gba ɖe gbɔ.

Etsi dza le afia ɖe eye etsi si dza la, ɖe amewo ƒe aƒe, eʋua ɖewo hãle etsia me, aƒe aɖewo le tsia me. Ŋutsu ɖeka ɖe ko via ɖe megbe dome eye wole zɔzɔm le etsi sia me.

Nyɔnu aɖewo kple ŋutsuwo aɖewo le enyamedzodzro wɔm eye nyɔnu ɖeka le enyameɖeɖe wɔm ne wo tɔwo, ame mamlɛawo la, wobla asi ƒo eye ɖewo da asi ɖe atadzi hele enyadzodzro la kpɔm duu.

Azãɖuɖu wɔna ɖe le edzi yim le yevudukɔ ɖe me eye amesiwo le azã la ɖum la do ŋu aŋutiɖiɖi kple aŋgbamuwo sɔɔŋ, wowɔ alã ɖe be tata le abe ɖragon tɔgbi ene eye wole du dzi.

Ameaɖewo be nui sike wosia ɖe kadzi la emu he dze eba me ɖiɖiɖi. Nyɔnua 'ɖewo le tsitre nu le afia eye eɖewo hã wole eɖo alo eba me blum nɛ woƒe nudidiwo.

Amea ɖewo le mɔ zɔm le tɔdziŋu aɖe me le tsiaƒu dzi. Ameawo sugbɔ ɖe tɔdziŋu sia me eye eɖewo hã woɖo kuku eye eɖewo hã ɖe wobe kuku do ɖe yi dzi, tɔdziŋu sia le zɔzɔm kple ŋusẽtɔe.

Enu vovovowo ƒeƒle le edzi yim le fiase gã aɖe me, amewo sɔgbɔ ɖe afiya eye wonye ŋutsu kple nyɔnuwo. Ame ɖe dia ɖe le yiƒe nu sike dzim wole la ƒlem ɖe gakpo kusivi aɖe me eye ameaɖewo ƒle nua vɔ hã hele tutum.

Yevuwo kple ŋutsu kple ameyibɔ ɖewo le tsi ƒum le yevu dukɔ aɖe me, wole tsi sia ƒum dzidzɔtɔe eye ame akpa gãtɔ womedo awu o, wodo atakpui sɔŋ. Amea ɖewo le tsia me eye eɖewo hã wole tsitrenu le tsia me.

Yevu wɔmitɔ ɖewo le edɔyɔ ƒe eye wonye nyɔnu kple ŋutsuwo, edɔyɔla ɖe le exɔ sia me eye wòdo awu dzɛ̃, ame aɖewo hã wole anyimlɔƒe eye ɖewpo hã nɔ anyi ɖe woƒe kekewo me.

Subɔsubɔ wɔna aɖe le edzi yim eye woda dɔ na wɔmitɔ si le kekevi aɖe me eye wòtso lé yiƒe keke ɖa ashi. Ŋgɔgbetɔ hã le nu ƒo ƒom ɖe yiƒe mɔ̃ƒomɔ̃la me.

Sɔbɔsubɔdɔwɔlawo nɔ anyi ɖe togbɛ aɖe dzi le ati aɖe te wo katã wole avɔ ɣiwo me eye wokɔ nu ɣiwo tsyɔ tae ave aɖewo ha le wogbɔ eye ati kple togbɛ bubu aɖewo le teƒea

Exɔ aɖe le dzo bim le afi aɖe eye edzotsilawo le dzoatsim kple nusẽe ɖewo le titrenu eye masinia kɔ dzotsila aɖewo ɖe asi le dziƒo eye wonɔ tsi yɔm ɖe dzoa dzi kple susu be dzoa na tsi le xɔa la me

Nyɔnu kple ŋutsu aɖewo le eƒuƒoƒe aɖe le afi aɖe, wo katã wonɔ anyi ɖe ekplɔ ʋi aɖe ŋu eye ame ɖeka le tsitre ŋu hele enyame ɖeɖe wɔm na ame siwo le eƒuƒoƒo sia me.

efia gã ɖe kple eƒe eŋtsimeawo le efiasã me eye dukplɔla aɖe va vale asi nam efia la efia eŋutsi nɔla ɖeka le yewɔsi hafi dukplɔla le asi namee eɖewo hɔ̃ le tsitrenu he ŋukom

Nufiala aɖe le nu fiam yevu sukuvi aɖewo le nufiaƒe eye nusi fiam wòle ɖeviawo la nye dzɔdzɔmenusɔsrɔ eye le kplɔ dzi la dzɔdzɔmusɔsrɔ nanewo le kplɔ dzi eye ɖeviawo le ɖe ɖe asi kɔnɔ woƒe nuwo wɔm

Ŋutsu ɖe woame eve wole exɔtutu dɔ le wɔm le afi aɖe, eɖewo le eke kum eye ɖeka hã kɔ eƒe asi kɔ ziɔ alie heɖɔ asi exɔ ɖeka ŋu. Dziƒoxɔ vi ɖeka la, wokɔ atrakpui kɔ ziɔ eɖe eŋu.

Subɔsubɔhamebɔbɔtɔ ɖewo le woƒe subɔsubɔxɔme. Wo katã wonɔ anyi ɖe woƒe abaviwo dzi eye wodze klo. Woƒe amewo aɖewo ɖo kuku ʋe eye ɖewo hã bla bla kple avɔ ʋe.

Yevuvi aɖewo kple wo dzilawo le aŋatsilawo nɔƒe aɖe le du aɖe me. eye teƒe sia wowɔ aŋɛxɔ aɖewo yi ke woƒe dzedzeme le ʋee eye ɖeviwo kple amewo le teƒe sia. Eɖewo le fefe fem.

Ŋutsu kple nyɔnu le etɔ si kee nye etɔ ƒo ɖi aɖe me. Wole gbeɖuɖɔ aɖe ƒomeci lɔm. Amaa ɖewo hã wobɔbɔ ɖe etɔme eye wolé nane ɖe ashi abe ɖɔka ne. Eɖewo hã wole eŋuvi aɖe me hetsi atre le etɔme.

Amea ɖewo le ketekeɖoƒe eye ketekea eɖewo va yina, wo katã tsatsitre ɖe teƒea, eye nyɔnua aɖewo hã wole yiyim, ŋutsuwo le wo dome, eɖewo kɔ woƒe bagiwo kɔ ku abɔ eye wole zɔzɔm.

Azãɖuɖu aɖe wɔna le edzi yim le du aɖe me le mɔ aɖe dzi. Amewo sugbɔ ɖe emɔ dzi sɔŋ eye exɔ yiwo ke le mɔ dzi hã wote enu vovovowo ɖe wo dzi kple kɔla vovovowo, enu tata siawo hã ɖewo nyakpɔ.

Ŋutsu aɖewo yi tɔƒo kple woƒe tɔdziŋu eye wova ɖi go, eɖewo le ɖiɖim le tɔdziŋu me eye eɖewo hã wole tɔdziŋua flɔm, ɖeka aɖe ɖe lé elã ɖe kusi aɖe me eye wòle dodom le tsiaƒua me.